Awa naza komona foto ya bato motoba, mibale minei na basi mibali, moko na bango ya mwasi evandi na se, misusu baza ya kotelema.

Awa boye nayali komona ezali tablo, tablo oyo ba desine basi mibale bavandi.

Oyo na moni eza lokola kisi eza ya ba comprime oyo ya komela eza ya bakisi eza kisi eza kisi yango nde na moni awa

Awa boye nalukomona ba sapatu ba sapatu esa NABA Langi ya mohindo

Efa boye nalikomona ezali photo yanzamba likolo nango moyi ezosala refle yababoyembo